Abantu bali ku kisaawe ela bali kukina. Abasaadha batyaime ghansi ela besibye ebitaawo mu nkendhe. Omukazi ali kumbali ele ali kukuba engoma. Ela einhuma gha bano abasatu abaghaniike emikono eliyo omukazi oghundhi.

Omusaadha agemye eirobo mungalo ayambaire nhi sawa ku mukonho, esawa enho erimu langi endhirugavu nhe endheru eirobo bali kozesa kuvuba ngege okuva mu maadhi.

Kino kizinga era ghaligho akasozi kubukalu bwakyo eriyo amayumba, yabayo n'abantu. Abantu abandhi balikweghugira mumaadhi.

Omukazi ali nh'omwana ghe mu katale. Omwana agemye omuthungwa ogwa kilagala mu ngalo ela ali kuguta mu kaveera akeeru omukazi onho kaagemye mu ngalo dhe. Ghebali ghaligho ebibala eby'endaghulo nhi bbeyi yabyo. Ghaligho emithungwa, obutungulu nh'ebindhi.

Gunho mwiiga era gulimu amaadhi mangi, amaadhi ganho gali kukola amataba era nga amataba gali kutomera paka kubukalu. Ghaligho ebireri era mulikwaka omusanha ghaligho nh'emiti.

Gano maido ela gali mu pakuli endheru, epakuli enho eteleibwa ku mukeeka, amaido agandhi masuse agandhi gakaaliku ebighuthu.

Omusaadha atyaime ku ntebe era ayambaire saati ey'emikono emighanvu, era saati eno erimu obwalala. Ku mukono gwe oghundhi ayambaire esawa n'empeta, ali kuniga amapesa ga laputopu era ku meeza kuliku ekikopo ekya kawa kwabaaku ekitabo, kwotaire ni bbailo ibiri.

Aako kakebe kamubiisi, ela nga bakatyamiza ku meeza endheru, ekiseenha omubisi kyonha bakityamiza ku meeza, ela omubisi guyuyike ku meeza endheru, guli kukulukuta bweguva kusaidi ele bwegwila ku luyi olundhi.

Gghanho ghalaga nti ghaghangaalilagho abantu, ghaligho ebizimbe bingi ghabaagho emiti, ghaligho kalinha kwotaile nhe bizimbe ebindhi ebitali kalinha.

Ghanho ghaligho akatebe akekyuma era kaliku kala endhirugavu nh'eyakiragala ghaligho nhe soketi eyamasanhalaze ghabagho nh'ekibagho kwebasire akatebe.

Guno muti gwa mmwani era guliku emwani dhakiragala kwabaku n'obusaga obuliku emwani, kuliku n'ebikoola ebyakiragala.

Abasaadha bali babiri ela bali mu kaato akatono ku nnhandha enhenhe. Ela amaadhi kwebali galaga nti mateefu owundhi atyaime einhuma ela ali kukuba enkasi owundhi ayemeleire ela ali kusuula akatimba akavuba engege

Ganho maka era amaka ganho ghaligho enhumba ghabagho nhe bibaya ebiri ebya ghanhikibwa nga bakozesa ebiti, ghaligho enkoko era ghabagho nho muti oguliku ebimuli ebimyufu.

Ebibo ebikoleibwa mungeri eye ndhaghulo ebindhi bili mu kala eya kisitaka era nga biteleibwa ku meeza endheru ekindhi kumbali kilimu kala eya bbululu kwotaire nhe ya kisitaka.

Embaati dhili ku seyeya kungulu ku maadhi era embaati dhinho dhili mu kala emyufu nhi kala endhirugavu, kumpi nha dho kuliku ekisubi ekya kilagala kyona nga kili kuseyeyera ku maadhi.

Ghano ghaliwo engoye era dhiraga nti dhabya buwangwa ghaliwo ekanzu era ghabawo ebileesu era engoye dhino dhiteleibwa ghansi.

Ghanho ghaligho abantu era abandhi bemereire ere ghaligho akatimba akanhenhe akebyuma kalimu enkoko era nga badhipanzemu. Ghaligho abasaadha basatu nga oghundhi alikwogera kwisimu, oghundhi ayemereire, oghundhi akutaime.

Bano baghala ela bali basatu. Bonabona bambaile empale endhilugavu ela empanvu. Ela bonabona bali kuseka. Balina envili empanvu. Ogundhi ayambaile enkofiila ku mutwe, oghundhi yataaku galimaaso ku maiso ge. Ela bonabona bagemye kompyuta mu ngalo dhaibwe.

Dhinho nhumba era dhombi dhaitaka dhirimu nh'emiti egyebibagho, enhumba eyindhi eriku eibaati nhemi kedhe ghangulu era eyindhi eriku eisubi ghaligho nh'endhombodho ghansi.

Onho muntu era ayambaire olugoye olweru alaga nti ali kutola ekifii ekye enkoko era kumbali ere eriyo abantu abandhi abemereire ku meeza.

Abasawo bali mu kisenge. Balina gwe bali kulongoosa ela nga omusawo oghundgi alina byali kumutoolamu. Bambaile masiki ku minhwa gyaibwe, ela bonabona bali mu ngoye edha bululu.

Eno mbago nigyamboya era biraga nti biri mukibali naitaka liraga nti itodhe lirimu ebikulumo n'ebiwumpu.